Owesilisa uhlezi phansi ekhanya bemhlaba ijekiseni. Eceleni kwakhe kukhona umongikazi ozivale amakhala kanye lomlomo egqoke impahla zesibhedlela njalo ekhanda ukhanya elukile ngokumnyama

Kuqakathekile ukuthi omama behambise abantwana esibhedlela besiyahlatshwa bevikelwa emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Ngakho umama kumele afike abambe umntwana ukuze umongikazi amhlabe kuhle.

Abantu abanengi abamileyo abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi imkhuhlane. Okukhanya ukuthi ngabezempilakahle njalo bagqoke amamaski emafesini okukhanya ukuthi bayesaba umkhuhlane njengoba besebenza izigulane ezinengi ezigulayo, imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu abanengi abakhanya bemile njalo bagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane kanye lamagilovisi ezandleni duzane kwabantu laba kukhona imota enkulu ekhanyayo imile.

Abantu abanengi abamileyo okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle. Bagqokile impahla zabo zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane, njalo abanye ezandleni bagqoke amagilovisi alombala olithanga.

Abezimpilakahle bavakatshele uzulu esigabeni , abantu bezimpilakahle abanye bagqoke okuluhlaza phezulu njalo bavalile ubuso lamakhala ,abantu labo bakhanya bamile okukhanya ukuthi bazohlatshwa bevikelwa emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Abantu abathathu okukhanya ukuthi ngabasebenza kwebezempilakahle bagqokile impahla zokuzivikela ukuthi bengabambi umkhuhlane njengoba besebenza labantu abanengi ababuya begula imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu bezempilakahle bebebhoda esigabeni namuhla behamba behlaba abantu amajekiseni bebavikela emikhuhlaneni etshiyeneyo ikakhulu owekhovidi.

Owesilisa ogqoke iyembe emhlophe njalo kukhanya egaxe isikhwama esilombala omnyama. Eceleni kwakhe kukhona ogqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela ekhanya emfaka eyinye into emlonyeni njalo ukhamisile.

Abantu abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle ezandleni bagqoke amagilovisi alombala olithanga njalo kukhona abakhanya bebhale izigubhu ngemuva.

Abantu ababili abamileyo. Abantu laba bagqoke impahla ezilombala oluhlaza, njalo ngemuva kwabo kukhona umduli olombala oluhlaza okhanyayo. Kunamathiselwe iphepha elilombala omhlophe.

Owesifazana ohleziyo evale amakhala kanye lomlomo kukhanya ukuthi bengabe befuna ukumhlaba ijekiseni kukhona eceleni kwakhe okhanya egqoke amakilovisi alombala omhlophe ekhanya evule umama lo ohleziyo isikipa

Abantu abanengi abakhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle. Abesilisa kanye labesifazane abakhanya bejabule kakhulu. Ezandleni zabo bathwele amaphetshana abawaphakamisele phezulu.

Esibhedlela kade kuvakatshele abantu bezempilakahle akade begqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane. Kade bebuyile ukuzohlaba izakhamizi bezivikela emkhuhlaneni esigcwele elizweni.

Owesifazana ogqoke amagogorosi wagqoka lebhatshi elilombala omhlophe njalo kukhanya ebambe ingalo yowesilisa. Ezandleni ugqokile amagilovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phezulu kwetafula kugcwele izinto ezinengi ezitshiyatshiyeneyo.

Esibhedlela lezi nsuku nxa ungena emdulini yesibhedlela kukhona imifanekiso etshiyeneyo kukhona umfanekiso ofanekise umuntu egeza izandla okutshengisela ukuthi abezempilakahle batshela abantu ukuthe behlale behlanzekile begeza izandla njalonje

Umongikazi kumbe kungaba ngudokotela ogqoke okumhlophe phezulu . Ekhanya evale amakhala akhe kanye lomlomo ,ugqoke amagilovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. njalo kukhanya ethwele ijekiseni ehlaba umuntu.

Omongikazi labodokotela ezibhedlela nxa beselapha izigulane sebeyandise ukugqokw impahla ezivikela ukuthi bengatholi imkhuhlane bayabe bevalile amakhala kanye lomlomo ezandleni begqokilenjalo amagilovisi

Esibhedlela nxa uhamba ugula omongikazi kumbe odokotela bayaqala bakuhlole umkhuhlane wegcikwane bephinde bakuhlole umkhuhlane weBp bethi sebekwelapha ke.

Abantu abathathu abakhanya begqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane abantu laba bagqoke okulombala olithanga phezulu bonke bobathathu njalo bagqoka lamagogorosi

Umama ohlezi phansi ethwele umtwana njalo ukhanya elukile ekhanda kukhona omkhangeleyo ophambi kwakhe owesifazana okhanya esekhulile njalo kukhona owesilisa omileyo obambe iqolo phakathi kwabo

Abantu abasebenza esibhedlela abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane bavalile makhala abo lomlomo njalo ezandleni bagqoke amagilovizi amakhulu alombala oluhlaza.

Kulezi insuku ikhonanimikhuhlane esihluphile efana labo covid 19 ngakho abantu kumele behambe esibhedlela beyehlatshwa ukuze bevikele umkhuhlane lowu osuhluphile elizweni

Abantu abamileyo abasemgodini. Abesilisa kanye labesifazana. Kukhona njalo labantwana. Owesifazana ukhanya ekotshoza. Umntwana ubambe isigubhu esilombala olithanga.

Umuntu okhanya esikha amanzi kukhona izimpompi ezinengi, kukhona njalo impompi ephuma amanzi. Ubambe isigubhu esilombala olithanga ngemuva kwakhe kugcwele izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza.

Abantu abamileyo. Kukhona ogqoke ijazi elilombala omhlophe okukhanya ukuthi engabe engumuntu osebenza kwezempilakahle. Ukhanya ebambe ubaba lapha ehlombe, okukhanya ukuthi bayaxoxisana. Ngemuva kukhona umntwana omileyo.

Abantwana abamileyo kukhona njalo abantu abadala phakathi kwabantwana kukhona owesilisa ogqoke iyembe emhlophe eceleni kwakhe kukhona njalo omunye owesilisa okhanya ethwele ibhuku elimhlophe esandleni.

Owesifazana okhanya esemgodini egezisa amapheyili, njalo kukhanya ebelethe umntwana ngemuva. Kukhona izihlahla ezikhanyayo ezigcweleyo kanye lotshani obuluhlaza kulendawo.

Kuyingozi ukuthi abadala bethume umntwana eyedwa esiyakukha amanzi kungaba semfuleni kumbe kungaba semadamu umntwana ukhanya esikha amanzi ngesigubhu esilombala olithanga

Abantwana abancane abakhanya bebhukutsha .Bengabe bebhukutsha emifuleni kumbe bebhukutsha edamu kodwa kukhanya kulamanzi amanengi. Kuyingozi ukuthi abantwana bedlalele emanzini.

Abantu abanengi abahlezi phansi abesilisa kanye labesifazana okukhanya ukuthi kukhona abakufundiswayo kule indawo njalo phakathi kwabo kukhona owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe okhanya emile phakathi kwabantu laba.

Abantwana abakhanya bezokukha amanzi abanye bageza izandla. Kukhona amabhakede alombala olithanga phansi njalo abantwana laba ngemuva kwabo kukhona izihlahla ezinkulu ezinengi.

Kulempompi ezimbili ezikhanya ziphuma amanzi zonke, njalo kukhona umntwana okhanya ethwele inkomitsho, inkomitsho leyi ilombala olithanga. Ukhanya esikha amanzi, njalo eceleni kukhona okuluhkaza okukhanyayo.

Abantu abanengi abahleziyo ezitulweni. Abantu laba kukhanya kungabantu abasebenza kwezempilakahle. Kukhona abakuxoxisanayo ngomkhuhlane osuthe wamemetheka esigabeni njalo phezulu kwamatafula kukhona amanzi okunatha.

Owesifazana okhanya emile njalo esandleni sakhe uthwele imayikhi okukhanya ukuthi uyakhuluma esinye isandla sakhe usifake esifubeni njalo ugqoke iwatshi esandleni.

Abantwana abanengi abahlezi phansi . Abantwana laba babukeka bengajabulanga .Njalo kukhona ugogo phakathi kwabantwana laba ohleziyo labantwana. Bonke babukeka bengajabulanga.

Abantu abanengi abamileyo abesilisa kanye labesifazana okukhanya ukuthi bengabe bethatha umpikitsha njalo phambi kwabo kukhona abantu abaqhuthileyo, abantu laba kukhanya besesibhedlela sabantu abagula ingqondo.

Abantu abakhanya behlezi ezitulweni ezilombala omhlophe. Njalo kukhanya besesibhedlela sabantu abagula ingqondo. Bonke abantu laba kukhanya bagqoke amamasks ukuzivikela ukuthi bangatholi umkhuhlane. Njalo kukhona izitulo ezinengi ezikhanyayo.

Abantu abahlezi esitulweni abesilisa labesifazana njalo phakathi kwabantu laba kukhona abamileyo. Kukhona umama oqhiye ngeqhiye elombala obomvu omunye ngelombala omhlophe.

Owesilisa okhanya ehlezi phansi njalo engcolile okukhanya ukuthi angabe egula umkhuhlane owengqondo. Kumele ahanjiswe esibhedlela ngoba engacina eseyingozi phakathi ebantwini.

Abantu abesifazane abahleziyo. Ukhona njalo owesilisa phambi kwabo ohleziyo ebhentshini. Kodwa lo owesilisa akabonakali njengomuntu ophilileyo, njalo kukhanya bexoxisana laye.

Umuntu oleleyo ekhanya egqoke impahla zesibhedlela ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Umuntu lowu ukhanya evalile amakhala akhe kanye lomlomo okukhanya ukuthi uyazivikela emkhuhlaneni.

Esibhedlela kukhona indawo lapho abantwana abagulayo abafakwa khona bebodwa. Lendawo lapho okuhamba khona abantu abadala . Esibhedlela sabantwana kuvunyelwa omama abayabe belabantwana kuphela. Abantu bayabuya bezobavakatshela esibhedlela.

Esibhedlela kumele kube yindawo ehlala ihlanzekile ngazo zonke izikhathi ngoba kusebenza abantu bezempilakahle abahamba bebhoda befundisa abantu ngokuhlanzeka emizini yabo.

Abantu abagula kakhulu bayabizelwqa imota yesibhedlela nxa befika esibhedlela omongikazi bayabuya lembheda imbheda leyi iyabe ilamaviri befike belalise isigulani bebesebemfuqa.

Amadoda amabili ahleziyo , ekhanya ukuthi engabe exoxisana , omunye engaba ngudokotela ngoba ugqoke okumhlophe phezulu njalo uthwele usiba okutshengisela ukuthi uyabhala lowu omunye ujaha ukhanya engajabulanga

Imibheda eminengi egcwele esibhedlela, imbheda leyi eminye ikhanya ilabantu . Okutshengisela ukuthi yizigulane ezigulayo ,njalo kukhona amafasiteli ekhanyayo kule indlu phakathi.

Umntwana ohlezi esitulweni eceleni kwakhe kukhona owesilisa othwele ijekiseni esandleni. Okukhanya ukuthi engaba ngudokotela ekhanya ukuthi ufuna ukuhlaba umntwana lowu ohleziyo.

Umntwana omncane okhanya ehlakaniphile kakhulu uvule amahlo njalo kukhona othwele umntwana ogqoke okulombala omnyama. Eceleni kukhona umuntu obambe ingalo yomntwana.

Umama ubehambe esibhedlela ebulawa lizinyo. Uphangisile ukuphenduka namuhla. Uthi esibhedlela kade kungagcwalanga abantu abanengi abagulayo ngakho odokotela labomongikazi namuhla kade bengela msebenzi omnengi.

Izikolo ezinengi ezithengisa amaphilisi uhle ubone ngokubhala phezulu ziyabe zibhaliwe ibizo lendawo njalo eceleni kukhona isakhiwo esikhanya ukuthi sisayakhiwa asikapheli kuphinde kube khona imota emileyo.

esibhedlela phakathi kukhona utshani obuncane obuluhlaza phakathi kotshani kukhona izihlahla ezihlanyeliweyo njalo kukhanya kukhona imota emileyo duzane kwemota kukhona izakhiwo

Umama othwele umntwana ezandleni ukhona umongikazi eceleni ogqoke ijazi elimhlophe ekhanya ukuthi engabe ehlaba umntwana . Umntwana njalo ubukeka engani uyakhala ebusweni.

Abesilisa labesifazana abanye bahlezi njalo abanye bamile bonke abantu laba bavalile amakhala abo kanye lemlomo okutshengisela ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni.

amagedi esibhedlela ahlala evuliwe njalo nje ukuze abantu bengene abagulayo njalo eceleni kwama gedi kwandise ukuba lezihlahla ezinhle eziyabe zicecisile kanye laphakathi kwesibhedlela njalo kukhona imonta elombala omnyama emileyo

Abantu abanengi abakhanya befundela ukubangodokotela kumbe ukuba ngomongikazi abakhanya behlezi. Kukhona itafula elilelembu elimhlophe njalo phezulu kwetafula kukhanya kulabomakhala ekhukhwini okukhanya ukuthi basetshenziswa ngabantu laba abafundayo.

Abantu abahleziyo okukhanya ukuthi basesikolo phambili kwabo kukhona owesifazana omileyo, ugqoke ibhatshi elimnyama phezulu njalo esandleni sakhe kukhanya ethwele imayikhi okutshengisela ukuthi uyakhuluma.

Abantu abamileyo abesilisa kanye labesifazana. Phakathi kwabantu labakukhona abagqoke amajazi amhlophe ,okukhanya ukuthi bengabe befundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi. Njalo omunye owesifazana ukhanya eqiyile ikhanda lakhe ngento emnyama.

Abafundi abamileyo phambi kwesakhiwo bonke bagqoke amajazi amhlophe amhlophe njalo ezandleni bakhona abathwele izetifikhethi ezitshengisa ukuba bengabe sebeqedile izifundo zabo .

Abafundi abakhanya ukuthi basafundela ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngomongikazi, kukhona oleleyo embhedeni okukhanyayo ukuthi kungaba yisigulane . Bagqoke izimpahla ezimhlophe nke bonke.

Owesifazana okhanya elukile ikhanda lakhe ugqoke ijazi elimhlophe wagqoka lamaglovisi ezandleni okukhanya ukuthi ufundela ukuba ngudokotela kumbe umongikazi,. Kukhona izinto ezinengi ezigcweleyo phambi kwakhe okukhanya ukuthi uyazisebenzisa.

Abantu abanengi abesilisa kanye labesifazana. Abantu laba kukhanya bejabulile kakhulu. Abanye baphakamise izandla zabo emoyeni njalo phakathi kwabantu laba kukhona abantu abamhlophe

Abantu abakhanya ukuthi ngabantu abasebenza kwezempilakahle njalo abantu laba bavalile ubuso kanye lomlomo okutshengisela ukuthi bayazivikela emikhuhlaneni osukhona elizweni owe Covid-19.

Abantu abanengi abahleziyo okuhlangene abesilisa kanye labesifazana. Kukhona abesilisa abagqoke amasudu amnyama abanye bafake amathayi alombala obomvu.

Imbheda emithathu. Imbheda leyi yonke ilombala omnyama, njalo eceleni kombheda kukhona ifasiteli elikhanyayo. Phakathi, umduli lowu, ukhanya upendiwe. Kubukeka kuhlanzekile kule indawo.

Esibhedlela kukhona indawo ebhalwe ngamabala abomvu, njalo kukhona amaluba amanengi acecisileyo kule indawo. Izakhiwo zakhona ziyakhwe kuhle kakhulu, njalo kukhanya kulabantu abahambayo.

Umama ohlezi embhedeni ugqoke isikipa esilombala omhlophe njalo phezulu kombheda kulele umntwana omncane okhanya ukuthi engabe esanda kuzala , umntwana lowu ukhanya ebanjwe ngowesilisa omileyo eceleni kombheda okukhanya ukuthi kungaba ngubaba womntwana.

Abantu abane. Ababili bamile njalo ababili bahlezi phansi. Owesilisa umile emnyango ugqoke okumhlophe phezulu njalo eceleni kwakhe kukhona umama okhanya ephethe umntwana.

Izigulani ezibuya zizohlola imikhuhlane etshiyeneyo kukhona indlu lapho abazifaka khona okuyabe kulemitshina omkhulu olombala omhlophe kuphinde kube kombheda kanye lesofa lokuhlala.

Umama lomntwana abakhanya bemile emagcekeni esibhedlela. Ngemuva kwabo kukhona amaluba amahle acecisileyo kanye lotshani obuluhlaza njalo eceleni kwabo kukhona isihlahla esilama luba abomvu.

Abantu abanengi abahlezi esibhedlela, abanye njalo bamile, phezulu kwesakhiwo sesibhedlela kukhona ama "solar" afakiweyo njalo kukhona lezihlahla eziluhlaza ezicecisileyo kule indawo.

isakhiwo sesibhedlela esibhaliweyo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka njalo kukhanya kukhona imota emileyo emhlophe phezulu kukhona ibhakane elikhanya libhaliwe ngamabala amhlophe kanye laluhlaza

Esibhedlela kugcwele izakhiwo ezinengi njalo kukhona izindawo lapho okulatshwa khona abantwana bebodwa bengahlangananga labadala. Abadala labo balendawo yabo lapho abalatshwa khona bodwa.

Imota ethwala izigulane eyesibhedlela elombala omhlophe kanye lomzila obomvu yabhalwa ngamabala abomvu ngemuva , eceleni kwayo kukhona imota emileyo elombala omnyama njalo kukhanya kulamadoda amabili akhanya ukuthi ayahamba

Abantu abakhanya belele ukuthi basesibhedlela njalo abantu laba bengabe begula bengezwa kahle kukhona omongikazi ababili phakathi abagqoke impahla ezimhlophe omunye njalo uthwele amabhuku esandleni

Abantu abanengi abakhanya behamba emagcekeni esibhedlela njalo kukhona izimota ezinengi ezitshiyeneyo. Ezinye imota lezi ezilombala omhlophe kukhona labantwana abakhanyayo.

Esibhedlela kukhona imibheda lapho abafaka khona abantu abagulayo. Imibheda leyi iyabe ilamavili ahambayo phansi njalo eceleni kukhona utshani obuluhlaza tshoko obuncane obuhle njalo kukhona umuntu ofuqa umbheda lowo.

Umgwaqo okhanya uphakathi esibhedlela njalo kubukeka kukuhle kakhulu kule indawo akula ngitsho ingcekeza phansi. Kukhona izihlahla ezinkulu ezikhanya ziluhlaza tshoko njalo kukhanya kulabantu emgwaqweni.

Izakhiwo ezinengi ezesibhedlela zipendiwe kahle kakhulu njalo kukhona amabala abhaliweyo emdulwini kukhona ogqoke ijazi elimhlophe omileyo njalo eceleni kwakhe kukhona amaluba amahle kukhanya lomntwana omileyo emagcekeni esibhedlela.

Abantu abakhanya bemile amagcekeni esibhedlela kukhona njalo labantwana kukhona utshani obuncani obuluhlaza obuhle kanye lamaluba acecisileyo kuleyo indawo njalo kukhona izimota ezimileyo ezilombala omhlophe.

Esibhedlela phakathi kukhona amaluba acecisileyo okwenza isibhedlela sibukeke sisihle phakathi kuphinde kubekhona njalo amabhakane abhaliweyo amabhakane lawa abhalwe ngamabala amhlophe.

Amagedi ezibhedlela ahlala evuliwe ukuze abantu bengene phakathi esibhedlela njalo isibhedlela esipendwe ngombala olithanga esilamafasiteli amanengi njalo egedini kukhona umuntu omileyo okukhanya ukuthi ngunogada.

Abantu abanengi abesilisa kanye labesifazana abahlezi ema bhentshini esibhedlela. Phezulu emakhanda abo kukhona amaphepha anamathiselweyo emdulini okukhanya ukuthi alemifanekiso.

Abantu abakhanya bemile esibhedlela. Isibhedlela sipendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo kukhona utshani obuncane phansi kanye lamaluba kuphinde kukhanye ezinye izihlahla ezinkulu eziluhlaza.

Esibhedlela kukhona inhlanganiso eholisa abantu abagula umkhuhlane wegcikwane le HIV . Kuyabuya ukudla okunengi bebe sebebiza abantu abagulayo bafike babaholise ukudla lokhu.

Owesifazana omileyo ekhanya egqokile impahla zabantu abasebenza esibhedlela njalo uvalile ubuso kanye lamakhala, okukhanya ukuthi ukhona umkhuhlane azivikela kiwo njengoba esebenza abantu abagulayo.

Esibhedlela phakathi kukhona ifamasi elamaphilisi amanengi kanye lemithi okutshiyeneyo. Umuntu nxa esuka kubodokotela beqeda ukumbhalela uyangena khonapho eceleni athenge amaphilisi kumbe umuthi.

Abantu abahlezi emibhedeni yesibhedlela .Kukhona njalo abantwana phakathi lapha. Omunye umtwana ukhanya ebhala ebhukwini njalo abanye abantwana bahlezi, kukhanya kulabantu abadala.

Abantu abakhanya beqgoke impahla zesibhedlela okukhanya ukuthi ngabasebenzi besibhedlela, baqgoke okulombala oluhlaza, njalo embhedeni kukhanya kukhona umuntu olalisiweyo okukhanya ukuthi bengabe bemelapha.

Umuntu okhanya efakwe amatshubhu amanengi, atshengisela ukuthi angabe ,efakwa igazi. Eceleni kwakhe kukhona umtshina omkhulu. Umtshina lowu ugcwele amatshubhu, njalo engena esandleni somuntu.

Abantu abakhanya ukuthi ngabezempilakahle abagqoke izigqoko zesibhedlela njalo abantu laba bavalile lamakhanda abo baphinda bavala imilomo kanye lamehlo okukhanya ukuthi bakhona abakuyenzayo.

Owesifazana ogqoke isikhipha esilombala olithanga uhlezi ukhanya uzwa ubuhlungu ulimele idolo. Eceleni kwakhe kulomongikazi ombamba idolo.

Kulezinsuku ungahamba esibhedlela ugula odokotela into yakuqala abafika bakuyenze yona bayakuhlola ibp beqede bekuhlole legcikwane le HIV. Bethi sebekulapha.

Umuntu ohleziyo phansi okukhanya ukuthi bayamhlola iBP njalo eceleni kwakhe kukhona ogqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela. Phezulu kwetafula kukhona amaphepha amhlophe.

abantu abanengi abamileyo abakhanya ukuthi ngabantu abasebenza kwezempilakahle abesilizsa kanye labesifazana njalo kukhona ababili abakhanya behlezi okukhanya ukuthi ngabesifazana

Umuntu olele embhedeni okukhanya ukuthi uyagula akezwa kahle njalo eceleni kukhanya izandla ezimbili ezibambe omakhalekhukhwini ababili esinye njalo silosiba lokubhala.

Abantu ababili abahleziyo owesilisa kanye lowesifazane. Owesifazane ukhanya egaxe ithulusi labodokotela entanyeni njalo ezandleni ugqokile amagilovisi alombala omhlophe.

Umuntu ohlezi phansi umuntu lowu kukhanya ulimele idolo eceleni kwakhe kukhanya kukhona umuntu embambile umbala wafaka eyinye into edolo okutshengisela ukuthi engabe emthoba idolo elilimeleyo

Umuntu wesifazana okhanya elele okutshengisela ukuthi kukhona abamhlola khona ugqoke okumhlophe phezulu njalo eceleni kwakhe kumile ogqoke ijazi elimhlophe kukhanya ukuthi kungaba ngudokotela

abantu ababili abahleziyo bonke abantu laba bavalile amakhala lemilomo ukhona njalo ogqoke ibhatshi elimhlophe phezulu wagqokanjalo amagulovisi alempala emhlophe okukhanya ebambe omunye umunywe okukhanya ukuhi engabe emhlola igazi

Abantu abane abamileyo bagqoke impahla zesi njalo bagqoke amajazi alombala omhlophe bonke abantu laba babambe izinto ezandleni zabo ezilombala obomvu.

Abantu abaqgoke impahla zesibhedlela omunye uqgoke okulombala oluhlaza phezulu njalo omunye uqgoke okulombala omhlophe bonke abantu laba bavalile amakhala abo kanye lemlomo okukhanya ukuthi bayazi vikela emkhuhlaneni

Owesilisa okhanya ehlezi phansi ekhothamise ikhanda okukhanya ukuthi engabe esizwa ubuhlungu njalo esandleni sakhe ubambe intonga ngemuva kwakhe kukhona okhanya ukuthi kungaba ngudokotela ogaxe ithulusi esetshenziswa ngodokotela.

Owesifazana ohleziyo. Phezulu kwakhe kukhona umtshina omkhulu. Umtshina lowu ulombala omhlophe, eceleni kumile umongikazi ogqoke okumhlophe njalo umongikazi lowu ukhanya ebambe umtshina.

Owesilisa onqunu phezulu njalo kukhanya efulathele ebambe iqolo. Ngemuva kwakhe kukhona ogqoke isikipa esilombala olithanga, wavala amakhala kanye lomlomo ebambe umtshina okukhanya ukuthi kukhona amhlola khona ngemuva.

Itafula ekhanya ilekhomputha elayithiweyo okukhanya ukuthi umuntu ubeyisebenzisa njalo kukhona isitulo esilombala omnyama phansi kubukeka kuhlanzekile akulangcekeza.

Esibhedlela kukhona lapho okugcinwa khona imithi, imithi leyi iyabe ifakwe emagabheni atshiyeneyo, amanye ayabe emancane amanye njalo emakhulu, ayatshiyana amagabha akhona, njalo wonke alezivalo ezimhlophe.

Abantu abagqoke impahla eziluhlaza. Impahla lezi ngezesibhedlela njalo bavalile amakhanda abo ngezinto eziluhlaza. Ukhona umtshina eceleni kwabo. Umtshina lowu ulombala omhlophe okukhanya ukuthi bayawusebenzisa.

Umtshina omkhulu okhanya ungena umuntu phakathi okukhanya ukuthi uyahlolwa njalo umtshina lowu ulombala omhlophe. Umuntu oleleyo ugqokile amasokisi. Amasokisi lawa alombala omhlophe.

Owesilisa imileyo ogqoke kuhle kakhulu. Njalo eceleni kwakhe ukhona umtshina omkhulu amhlophe. Njalo ukhanya ephakamise isandla sakhe okukhanya ukuthi ufuna ukubamba umtshina lowu.

Phakathi lapha kukhona amafasiteli akhanyayo kuphinde kubekhona umtshina omkhulu olombala omhlophe eceleni kukhona isitulo esilombala omnyama njalo ngaphansi kukhona isigubhu esilombala olithanga.

Esibhedlela kukhona indlu lapho abagcina khona imitshina eminengi imitshina leyi iyabe ihlola imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu njalo eminengi yangikhona ilombala omhlophe

Abantu ababili omunye ume wafulathela kukhona njalo eceleni kwakhe owesilisa ogqoke imusk ebusweni okukhanya ukuthi uyazivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo njalo kukhanya ebambe lo omunye emuva.

Umuntu ome watshibilika okukhanya ukuthi bayamhlola ngemuva kwakhe emhlane kukhona njalo omileyo eceleni ukhangele ukuthi kungaba ngudokotela esebenzisa umtshina ukuhlola lowu omileyo

umuntu oleleyo ekhanya efakwa emtshineni omkhulu umtshina lo umhlophe njalo ugqokile amasokisi enyaweni amasokisi awagqokileyo alompala omhlophe ekhanya engena emtshineni olompala omhlophe

Esibhedlela kumbe emakiliniki kukhona imitshina eminengi eyokuhlola izigulane abantu bayabuya begula bebulawa yimikhuhlane eminengi ngakho odokotela bayathatha imitshina leyo behlole abantu.

Esibhedlela ikhona indawo lapho omongikazi abageza khona izandla ,njalo kuphinde kubekhona amabhimu amakhulu lapho okulahlelwa khona ingcekeza ukuze kuhlale kuhlanzekile esibhedlela.

Owesilisa omileyo egqoke into elombala omhlophe phezulu njalo kukhanya ebambe umtshina omkhulu ngezandla umtshina lowu ulombala omhlophe phansi kukhona umuntu ohleziyo.

Umntwana ohlezi esitulweni ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, eceleni komntwana kukhona umduli omnyama okhanyayo. Njalo eceleni kukhona umuntu owesilisa okhanya ukuthi kungaba ngudokotela ekhanya ebambe ijekiseni esandleni.

Abantu abamileyo abantu laba bagqoke izikipa ezilombala omhlophe bonke, njalo kukhona abantwana phakathi lapha kukhona imota ezimileyo kuphinde kukhanye izihlahla eziluhlaza.

Umongikazi ogqoke ijazi elimhlophe ekhanya ethwele ijekiseni esandleni njalo kukhona umama ohleziyo ozivale ikhanda uphethe umntwana esandleni umntwana ukhanya engani uyakhala.

Owesifazana ohleziyo ekhanya uphethe umntwana , njalo umntwana lo ukhanya ukuthi uyamunya. Kodwa ebusweni bakhe owesifazana lowu, ubukeka engumuntu ongajabulanga.

Umuntu ohlezi esitulweni ekhanya ezivikele ukuthi engatholi umkhuhlane etshiyeneyo njalo ugqokile lama gloves ezandleni alombala omhlophe phambi kwakhe kukhona umntwana okukhanya ukuthi engafuna ukumfaka ijekiseni

Owesifazana ohlezi phansi, ekhanya evale amakhala akhe, kanye lomlomo, njalo kukhona eceleni. ogqoke okumhlophe phezulu. Okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela. Ebambe ingalo yalo umama. Okukhanya ukuthi engaba emhlaba.

Abantu abamileyo abesilisa kanye labesifazana kukhona amadoda amabili agqoke kuhle kakhulu lapha, agqoke amasudu njalo eyinye indoda ibambe umntwana omncane okutshengisela ukuthi kungabe kungabantu bezempilakahle, bagqokile lamamask ebusweni.

Izigulane ezibhedlela ziyajabula nxa zibona izithekeli zibavakatshela. Kunzima ukutshona ulele esibhedlela ugula njalo kungaba labantu abakuvakatshelayo uyajabula lawe uxoxe labo.

Abantu abakhanya ukuthi basesibhedlela kukhona umama othwele umntwana omncane okhanya ukuthi engabe elensuku ezelwe njalo umama lowu ubukeka ehlekelela ebusweni okutshengisela ukuthi ujabulile.

Kugcwele amathuluzi amanengi phezulu kwetafula ,amathuluzi lawa asetshenziswa ngodokotela labo mongikazi esibhedlela nxa beyabe beyelapha izigulane ezibuya zigula.

Inqola ezimbili ezisetshenziswa ngabantu ukuhamba, nxa beyabe belimele bengakwanisi ukuhamba kumbe omunye nxa eyabe egogekile engenelisi ukuzihambela. Inqola lezi zilamaviri ngaphansi.

Esibhedlela odokotela labomongikazi balamathulusi amanengi abawasebenzisayo nxa beyabe beselapha abantu ababuya begula esibhedlela, njengoba abantu babuya begula izifo ezitshiyeneyo emzimbeni.

Esibhedlela odokotela labomongikazi bayasebenzisa amathulusi amanengi nxa beyabe behlola izigulane. Ungahamba ugula ubulawa lizinyo, kukhona ithulusi udokotela alithathayo akukhiphe izinyo.

Minengi imitshina esetshenziswa ngodokothela labomongikazi esibhedlela ukuhlola izigulane. Abantu babuya begula imikhuhlane etshiyeneyo, ngakho odokothela bayasebenzisa imitshina etshiyeneyo behlola abantu.

Amathuluzi asetshenziswa esibhedlela ngodokotela kanye labomongikazi. Ungahamba esibhedlela ubulawa lizinyo elibuhlungu odokotela bayathatha amathuluzi okukhipha amazinyo. Bakukhiphe izinyo ubuyele ngekhaya ungasezwa ubuhlungu.

Esibhedlela odokotela basebenzisa amathulusi amanengi ukwelapha izigulane. Ungahamba ugula ubulawa ngamazinyo .Odokotela bayathatha ithulusi yokukhipha amazinyo bekukhiphe.

Esibhedlela odokotela bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo nxa beyabe behlola izigulane ezibuya zibulawa yimikhuhlane etshiyeneyo ngakho odokotela umsebenzi usulula ngokusebenzisa imitshina leyi.

Kulezi insuku odokotela labo mongikazi esibhedlela abasathwali nzima sebelemitshina abayisebenzisayo nxa behlola izigulane. Imitshina leyi iyenza imisebenzi yabodokotela ibelula.

Umuntu ogqoke impahla zokuzivikela ukuthi engatholi umkhuhlane okukhanya ukuthi kungaba ngumongikazi ezandleni zakhe ugqokile njalo amagilovisi waphinda wavala amakhala akhe kanye lomlomo ezivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Umuntu okhanya ukuthi ulimele enyaweni, njalo kukhunya bemfake into ezimnyama ezimncedisa ukuthi ehambe. Ezandleni ubambe insimbi ezimbili, njalo lazo ziyamncedisa ukuthi ehambe.

Minengi imitshina esetshenziswa esibhedlela ngabodokotela imitshina leyi iyatshiyana kukhona imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu nxa umuntu eyabe egula esizwa amaphaphu akhe ebuhlungu

Amabhokisi alembala etshiyeneyo. Okukhanya ukuthi kungabe kulamaphilisi atshiyeneyo phakathi. Eceleni kukhona amagabha. Amagabha lawa, elinye lilesivalo esibomvu, njalo elinye lilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Imbodlela yomuthi enamathiselwe iphepha elibhaliweyo ngokumnyama kanye lokumhlophe imbodlela leyi ilesivalo esilombala oluhlaza eceleni kukhona ibhokisi elilombala oluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe .

Amabhodlela akhanyayo emanengi .Amabhodlela lawa alombala omhlophe kanye lezivalo ezimhlophe njalo amabhodlela lawa abhaliwe engabe ebhalwe ukuthi imithi ephakathi isetshenziswa njani .

Imithi eminengi iyandiswe ukufakwa phakathi kwamabhokisi, njalo amabhokisi akhona ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi wakhona, ephinde njalo ebhalwe lokuthi phakathi ebokisini kulamaphilisi amangaki.

Amambodlela amabili akhanya ukuthi alomuthi phakathi. Amambodlela lawa alezivalo ezicazimulayo njalo anamathiselwe amaphepha alombala omhlophe. Amaphepha lawa abhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Amaphilisi alombala omhlophe. Kukhona njalo amaphilisi alombala olithanga kumbe amanye aluhlaza kumbe abebomvu. Amaphilisi lawa njalo ayatshiyana. Amanye ayabe emancane amanye emakhulu.

Ungezwa ulunywa emzimbeni kumbe ugcwele amaqhubu ungahamba esibhedlela odokotela bayafika bakunike umuthi owokugcoba kumbe bakubhalele uhambe uyethenga umuthi ugcobe emzimbeni uzabona ususizwa ngcono.

Amagabha amanengi atshiyeneyo. Okukhanya ukuthi amagabha lawa alemithi elapha imikhuhlane etshiyeneyo. Njalo amanye makhulu, amanye mancane. Kuphinde kube lamabhokisi njalo lawo amanengi kukhanya ukuthi alemithi.

Esibhelela omongikazi sebesipha omama abalabantwana abancane abamunyisayo amaphilisi. Bapha omama ukuze bezivikele ukuthi bengazithwali njengoba besaselabantwana abancane ababa munyisayo.

Ibhokisi elikhanya lilembala etshiyeneyo omunye umbala ulithanga omunye njalo uluhlaza likhanya libhalwe ngamabala aluhlaza kanye lamhlophe eceleni kukhona imbodlela elesivalo esimhlophe.

Amabhokisi amanengi. Amabhokisi lawa atshiyene ngokombala okukhanya ukuthi yizinto ezitshiyeneyo eziphakathi kwamabhokisi lawa, kungaba ngamaphilisi alapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Minengi imithi phandle ethengiswayo ikhona imithi enathwa ngabantwana abancane kuphinde kubelemithi enathwa ngantu abadala kwezinye izikhathi imuthi leyi iyabe ifanekesiliwe imfanekiso yabantu phandle uhle ubone ukuthi ngeyabantu abanganani

Abanye abantu balezikhumba eziphuma izilonda. Ngakho esibhedlela odokotela bayababhalela amafutha wokugcoba ukuze bengalunywa kumbe ukuze bengaphumi izilonda esikhumbeni sabo.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama ibhokisi leli liyabe libhaliwe ibizo lomuthi ophakathi njalo liyabe libhaliwe lemilayezo ukuthi umuthi lowu usebenza njani nxa kulamaphilisi kuyabe kubhaliwe lokuthi amaphilisi mangaki phakathi.

Ibhokisi elimhlophe elikhanya libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka Kanye lamnyama njalo eceleni kukhanya kulamaphilisi atshengisela ukuthi ngayehlisa izinhlungu eziyabe zikhona emzimbeni yabantu.

amabhokisi amanengi emithi ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi ephinda ebhalwe lokuthi umuthi usetshenziswa njani nxa kuyabe kulibhokisi lamaphilisi lalo liyabe libhaliwe ukuthi amaphilisi mangaki phakathi

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza. Libhaliwe ngamabala amhlophe lamnyama.. Eceleni kukhona imbodlela elombala omhlophe lesivalo esimhlophe njalo ibhaliwe ngàmabala amnyama lamhlophe

Ibhokisi elimhlophe, Ibhokisi leli lilemzila obomvu kanye lolithanga. Njalo libhaliwe ngamabala amnyama. Eceleni kukhona utshubhu yomuthi elombala omhlophe layo yabhalwa ngamabala amnyama.

Imithi eminengi enathwa ngabantwana abancane uhle ubone ngamabhokisi kumbe lamabhodlela, kuyabe kukhona imifanekiso emabhokisini kumbe emabhodleleni kuyabe kulemifanekiso yabantwana abancane.

Ibhokisi elilombala olithanga kanye lomhlophe laphinda labhalwa ngamabala amhlophe. Eceleni kukhona imbodlela njalo imbodlela leyi ilesivalo esilithanga. Layo imbodlela leyi ibhaliwe.

Esibhedlela kukhona lapho indawo okugcinwa khona amaphilisi , amaphilisi amanengi ayabe efakwe phakathi kwamabhokisi njalo amabhokisi akhona ayabe emanengi njalo ayabe enamathiselwe ngephatshana elimhlophe elibhaliweyo

Amaphilisi ayithupha akhanya elombala oluhlaza kanye lomunye umbala njalo eceleni kukhona ibhokisi elamaphilisi elibhaliweyo, njalo lingabe libhalwe ukuthi amaphilisi lawa asetshenziswa njani.

Kulezi insuku abantu abasathandi ukusebenzisa imithi yesintu abantu sebethi bangagula bezihambele esibhedlela beyebona odokotela, odokotela befike bebhalele abantu amaphilisi behambe beyethenga

Imbodlela yomuthi , imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe njalo imbodlela leyi ibhaliwe ngamabala amhlophe okutshengisela ukuthi kungabe kubhaliwe ukuthi umuthi lowu usetshenziswa njani

Ibhokisi elibhaliweyo ngamabala amnyama kanye laluhlaza okukhanya ukuthi kungabe kulibizo lomuthi oyabe uphakathi. Njalo eceleni kukhona itshubhu elombala omhlophe layo ebhaliweyo ngamabala aluhlaza.

Ibhokisi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ibhokisi leli libhalwiwe ngamabala amhlophe. Eceleni kule imbodlela ekhanya ukuthi ingabe ilomuthi phakathi. Ibhaliwe ngamabala amhlophe.

Minengi imithi enathwayo kukhona imithi yabantwana kuphinde kube khona imithi yabadala nxa usiyathenga umuthi owomntwana bayafika bakuqhubele umuthi wezinga lonaleli olifunayo

Ezibhedlela odokotela balezinto ezinengi ezitshiyeneyo ezokusebenzisa nxa beselapha izigulane. Ungahamba ulimele kumbe ulezilonda odokotela bayathatha amabhanditshi abo bakubhanditshe isilonda ubuyele ngekhaya sesivalekile.

Imbodlela elombala omhlophe kanye lesiciko esimhlophe ibhaliwe ngamabala amnyama yaphinda yabhalwa ngamanye amabala amhlophe, eceleni kwembodlela kukhona amaphilisi amanengi.

Amaphilisi amanengi njalo atshiyeneyo okukhanya ukuthi ayelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu akhona amaphilisi alombala omhlophe njalo akhona amanye amaphilisi alombala olithanga amanye ayabe elombala oluhlaza.

imithi imnengi njalo imithi iyatshiyana, ungahamba esibhedlela ukhwehlela . Odokotela bafika bakubhalele umuthi wokukhwehlela ube usuhamba ususiya thenga efamasi noma izindawo lapho okuthengiswa khona imithi.

Amabhokisi amabili, elinye lilombala oluhlaza kanye lomhlophe njalo labhalwa ngamabala amhlophe. Elinye njalo lilombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka libhalwe ngamabala amhlophe lalo.

Ibhokisi elikhanya libhaliwe ngamabala amnyama kanye namhlophe njalo eceleni kukhona amaphilisi amanengi. Amaphilisi lawa alombala omhlophe okukhanya ukuthi engabe eqeda izinhlungu emizimbeni yabantu .

Yimbodlela ekhanya ukuthi ngeyomuthi. Imbodlela leyi ilombala omhlophe iphinde ibelesivalo esimhlophe. Imbodlela leyi ibhaliwe ngamabala amhlophe njalo lamanye amabala abomvu.

Ibhokisi elimhlophe elilomzila oluhlaza ibhokisi lelo libhaliwe njalo phezulu kwebhokisi kukhona itshubhu elombala omhloohe ebhaliweyo itshubhu leyi ilesivalo esimhlophe

Udadewethu angadla inhlanzi ngekhaya uyaqubula umzimba. Uhambe esibhedlela odokotela bafika bamnika amaphilisi. Amaphilisi ebesemagabheni elilesivalo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Amaphilisi ayimhlobo etshiyeneyo kukhona amaphilisi aluhlaza kuphinde kubekhona amaphilisi alithanga amanye njalo ayabe emhlophe amaphilisi lawa ayabe elapha izinto ezitshiyeneyo.

Ibhokisi elilombala omhlophe libhaliwe ngamabala amnyama njalo libhaliwe lokuthi lilamaphilizi ayingaki phakathi eceleni kulembodlela elombala omhlophe kanye lesivalo esimhlophe

izigubhu ezinengi ezikhanya zilomuthi phakathi njalo izigubhu lezi ziyakhanyisela zilombala omhlophe zonke izigubhu lezi zaphinda zanamathiselwa amaphepha amhlophe abhaliweyo ngamabala amnyama

Esibhedlela kukhona indawo lapho okugcinwa khona imithi eminengi eminye imithi iyabe ifakiwe emabhokisini njalo imithi leyi iyingozi iyabe ihlukekene okutshengisela ukuthi izinto eziphakathi zitshiyene.

Ibhokisi elilombala omhlophe ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amhlophe kanye laluhlaza okutshengisela ukuthi kungaba libizo lomuthi ophakathi njalo kubhalwe lemilayezo ukuthi umuthi lowu usebenza njani.

Amaphilisi amanengi akhanya engamaphilisi atshiyeneyo amaphilisi lawa amhlophe amanye alombala olithanga amanye njalo alokumhlophe kanye lokuluhlaza okukhanya ukuthi alapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Njalo ebhokisini leli kukhanya kulomfanekiso wezinyamazana okutshengisela ukuthi kungaba ngumuthi olapha izinyamazana ophakathi.

Kugcwele izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Kukhona amabhokisi kanye lamagabha, kuphinde kube lamaphilisi. Amaphilisi lawa alemibala etshiyeneyo. Amanye aluhlaza njalo amanye amhlophe.

Abantu abahlezi phansi abagqoke amajazi amhlophe bonke njalo abanye bakhanya bebobotheka, kukhona abesilisa kanye labesifazana phakathi kwabantu laba bahlezi baqamela umduli olezitina.

Owesilisa ohleziyo wakhangelisa ikhanda lakhe phansi. Njalo ugqoke okumnyama phezulu. Phambi kwakhe kukhona amabhodlela okukhanya ukuthi engabe ebenatha utshwala okutshengisela ukuthi kukhona okumhluphayo udinga umuntu ongaxoxisana laye.

Abantwana abathathu abakhanya behlezi phansi, abantwana laba bakhanya bezidlalela njalo indawo abakiyo ibukeka ihlanzekile. Akula ngitsho ingcekeza, kuqakathekile ukuthi abantwana behlale endaweni ehlanzekileyo.

Abantwana abanengi abantwana laba babukela bejabulile ebusweni babo njalo bonke baphakamise isandla okukhanya ukuthi bafuna ukuqakeza .Abantwana bayathanda ukuhlala besenza izinto ezitsjiyeneyo ezibajabulisayo.

Owesifazana okhanya ehlezi phezu kombheda ekhanya ethwele umntwana esandleni okutshengisela ukuthi engabe eqeda ukubeletha. Eceleni kwakhe kumile okhanya ukuthi engaba ngumongikazi ogqoke impahla eziluhlaza ezesibhedlela.

abantu abanengi abesilisa kanye labesifazane abakhanya bejabule kakhulu njalo abantu laba bagqoke izikipa ezifananayo phakathi kwabo kukhona ogqoke isikipa esilombala omhlophe njalo elukile ekhanda lakhe ngokumnyama

Indawo lapho. abamtwana abahamba khona besiyadlala kugcwele imijingo eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ngabantwana njalo kukhona izihlahla duzane kule indawo.

Imfanekiso etshiyeneyo, phezulu kukhona abathathu abagqoke izikipha ezilombala omhlophe njalo umfanekiso olandelayo ngabantu abakhanya belabantwana okukhanya ukuthi kukhona abakubambileyo. Owokucina umfanekiso ngabantwana abakhanya bephakamise izandla

Abantu abakhanya ukuthi ngabezempilakahle kukhona abamileyo kukhona njalo abahleziyo. Abantu bonke labo bagqoke izikipa ezilombala omhlophe phezulu njalo njalo kukhona omunye ogqoke ibhatshi elimnyama.

Abantwana abancane abakhanya behlezi phezulu kwamatafula kukhona imiganu ekhanya ilokudla phakathi njalo eceleni kukhona amankomitsho alombala omhlophe okukhanya ukuthi abantwana bayazidlela.

Abantwana besikolo abagcwele endaweni elotshani obuluhlaza tshoko abanye bagqoke amayembe amhlophe njalo abanye bafake amajesi phakathi amajesi lawa alombala oluhlaza okwesibhakabhaka .

Abantu abanengi abakhanya bemile begade amabhasikili okukhanya ukuthi bengabe besenza umncintiswano wamabhasikili njalo bami duzane kwesakhiwo esiyakhwe ngezitina.

Umntwana ohleziyo eceleni kwakhe kukhona indoda egqoke ijazi elimhlophe elikhanya ukuthi kungaba ngudokotela, kukhanya efake umntwana eyinye into endlebeni okutshengisela ukuthi kukhona akuhlola umntwana.

Owesifazana obukeka emuhle kakhulu egqoke lamagogorosi, ugqoke ijazi elimhlophe, lapha emabeleni kukhona okuluhlaza, ukhanya Emile endaweni ehlanzekileyo ekhanya ilamaluba aluhlaza ngemuva.

Abesilisa ababili abahlezi ezitulweni ezilombala obomvu. Ukhona phambili okhanya angathi ngudokotela obambe umtshina, ehlola lowo omunye ohleziyo egqoke isikipa esimhlophe phezulu.

Abantu bezempilakahle akade bezofundisa omama kanye labobaba, kade bebafundisa ngezindlela okumele bazivikele ngayo nxa besiya emacansini ukuze bengatholi imkhuhlane eminengi.

Abantu abanengi kukhona umama ohlezi phansi ,umama kukhanya ebambe umntwana isandla kanye lomlomo. Kukhona okhanya ethontisela umntwana eceleni ogqoke impahla zamasotsha.

Abadlali bebhola kukhanya sebemile sebebambe amaqolo okutshengisela ukuthi sebedanile. Kukhona omunye wabo oselimele oselele phansi njalo kukhona abantu ababili abamsizayo.

Umntwana ohleziyo onqunu phezulu, phambi kwakhe kukhona ogqoke ijazi elimhlophe ekhanya ehlola umntwana indlebe njalo eceleni kukhona owesilisa omileyo okukhanya ukuthi kungaba ngubaba womntwana

Umuntu omileyo ekhanya ukuthi uyabhala njalo umduli obhala kiwo ulombala omhlophe. Umuntu lowo ukhanya ebhala amanombolo emdulini njalo ubambe usiba esandleni obhala ngalo.

Umuntu okhanya elele embhedeni, eceleni kwakhe kukhona umtshina olombala omhlophe njalo umtshina lowu ugcwele amatshubhu amanengi akhanya ehlonywe esandleni somuntu lowu okukhanya ukuthi bangabe bemfaka igazi.

Umama olele embhedeni umama ukhanya ukuthi uzithwele eceleni kwakhe kukhanya kukhona umuntu othwele umtshina omhlophe esandleni ekhanya ukuthi uhlola umama isisu ukuthi engabe ezithwele umntwana oyini.

Umuntu olele embhedeni okukhanya ukuthi kukhona abamenza khona umbheda lo ulombala omnyama njalo eceleni kumile owesilisa ogqoke izicathulo ezolilombala omnyama ekhanya ebambe olele embhedeni entanyeni.

Abantu ababili abakhanya bekhangele emtshineni. Abantu bonke laba bagqokile amagilavisi ezandleni njalo amagilavisi lawa abawagqokileyo alombala omhlophe bekhanya befake lama "mask" emakhaleni.

Owesilisa omileyo, owesilisa ogqoke ijazi elilombala omhlophe. Ngemuva kwakhe kukhanya izinto ezinengi ezisemabhokisini okukhanya ukuthi kungaba ngamaphilisi njalo kubhaliwe ngombala oluhlaza.

Esibhedlela odokotela kukhona imithi abazivikela kiyo, nxa besiyabamba imithi leyo bayagqoka amagilovisi ezandleni bevale imilomo kanye lamakhala njalo abantu ababili bakhanya begqoke amajazi amhlophe bezivikelile ukuthi bangatholi umkhuhlane.

Abantu abasebenza kwezempilakahle abavale amakhala abo bezivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo njalo bagqokile amagilovisi omhlophe ezandleni. Phambi kwabo kukhona ilaphithophu okukhanya ukuthi bayayisebenzisa.

Abesilisa labesifazana abamileyo kukhona abathathu abahlezi phansi njalo abanengi bagqoke amajazi amhlophe okukhanya ukuthi ukungabe befundela ukuba ngodokotela abanye bagqoke okumnyama njalo.

Umuntu oleleyo. Phezulu komuntu kukhona umtshina olombala omhlophe njalo kukhona abantu ababili abagqoke impahla zesibhedlela. Abavale amakhala abo kanye lemilomo okutshengisela ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni.

E pharmacy sithola imithi eminengi ehlukeneyo kanye lama philisi amanengi ahlukeneyo ayabe elapha izifo ezitshiyeneyo emizimbeni yabantu njalo kukhona okunye okuthengiswayo lapho

Imithi eminengi abantu bayithenga emafamasi. Kukhona imithi engadingiyo incwadi evela kudokothela, ohamba yona uyezithengela ngaphandle kwencwadi kadokothela .Njalo kukhona eminye imithi eyabe ifuna incwadi kadokothela.

Minengi imithi ethengiswayo imithi leyi iyabe ifakwe phakathi kwama bhokisi atshiyeneyo, njalo kukhona imithi yokukwehlela kuphinde kubekhona imithi enathwa ngabantwana abancane kanye lemithi enathwa ngabantu abadala.

Indawo ezinengi ezithengisa amapilisi zandiswe ukubhalwa. Kwesinye isikhathi kuyabe kubhaliwe ibizo lendawo, kwesinye isikhathi kuyabe kubhaliwe ukuthi indawo leyi ivula ngesikhathi esinje iphinde ivale ngesikhathi esinje.

Isitolo esithengisa amaphilisi njalo kubhaliwe phezulu esitolo lesi. Kubhaliwe ibizo lesitolo kwezinye izikhathi kuyabe kubhaliwe lamanombolo uku ukuthi nxa umuntu ebufa ukubatshayela ucingo uyabhala amanombolo lawa njalo kukhanya kuvuliwe.

Amabhokisi akhanya etshiyene okutshengisela ukuthi phakathi engabe elezinto ezitshiyeneyo. Njalo amanye abhalwe ngamabala amnyama amanye abhalwe ngamabala uluhlaza okwesibhakabhaka.

Amabhokisi amanengi alemibala etshiyeneyo amanye abhaliwe ngamabala amnyama amanye ngaluhlaza okutshengisa ukuthi alemithi etshiyeneyo phakathi.

Indawo ezinengi ziyathanda ukufaka amabhakane egedini. Amabhakane lawa ayabe ebhaliwe. Umuntu nxa efika uyafika abale njalo kuyabe kubhalwe lebizo lendawo leyo.

Abantu abamileyo lapho okuthengiswa khona amaphilisi, kukhona izimota ezimeleyo ezinye izimota zilombala omhlophe eyinye njalo ilombala obomvu, kukhona njalo abantu abamileyo emagcekeni.

Amabhokisi amanengi. Amabhokisi lawa akhanya ehlukene okutshengisela ukuthi lemithi ephakathi ingabe ihlukene. Njalo ingabe ilapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbenu yabantu abagulayo

Nxa ugula uyahamba esibhedlela uyebona odokotela, kwesinye isikhathi odokotela bayakunika amaphilisi nxa belawo. Kwesinye isikhathi bayakubhalela ube usuhamba susiyathenga amaphilisi ezitolo lapho okuthengiswa khona amaphilisi.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi zandise ukubhalwa phezulu. Kuyabe kubhaliwe ibizo lendawo leyi njalo kukhona imota emileyo phambi kwesakhiwo lapho okuthengiswa khona amaphilisi.

Zinengi izinto ezithengiswa emafamasi ezigoqela imithi kanye lokunye okutshiyeneyo, abantu bayahamba besiyadinga imithi kumbe amaphilisi kuleyo ndawo.

Amabhokisi amanengi alombala otshiyeneyo okutshengisela ukuthi yimithi eyehlukeneyo phakathi njalo kukhanya ukuthi kuyathengiswa. Abantu nxa befuna amaphilisi kumbe imithi bayahamba ezitolo lapho okuthengiswa khona.

Kuqakathekile ukuthi abazali behambise abantwana ezibhedlela njalo abazali befike bencedise odokotela ngokubamba abantwana nxa behlatshwa ijekiseni abantwana abanengi bayesaba ijekiseni.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi kanye lemithi imithi ziyabe zingezabodokotela , odokotela bengatshayisa ezibhedlela bayabuya endaweni zabo bezozithengisela ukuze bethole imali

Emaphamarcy bathengisa izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Kukhona uchago lwabantwana abancane abalunathayo okuyabe lusemagabheni kuphinde kube khona amagabha alombala omnyama amakhulu kanye lamabhokisi akhanyayo.

Amaphilisi amanengi abekwe kuhle emashelufini njalo abekwe ngokufanana kwawo akhanya engamabhokisi amanengi ehlukeneyo okutshengisela ukuthi lemithi ephakathi ihlukene njalo ilapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi lemithi lokunye okunengi. Abantu abaqhatshaywayo bayahamba beyekufundela ukuthengisa imithi leyi ukuze bengaphambanisi sokufike abantu bezothenga imithi leyi.

Namuhla esigabeni kade kulomkhankaso. Bekubuye abezempilakahle akade begqoke izikipa ezilombala omhlophe. Izikipa lezi ngemuva bezibhaliwe ngamabala alombala obomvu.

Abantu abesilisa kanye labesifazana okukhanya ukuthi bajabulile kakhulu. Njalo kukhanya kungabantu abezempilakahle. Abanye baphakamise izandla phezulu njalo abanye abanye bathwele ama mic ezandleni okukhanya ukuthi bangabe behlabela.

Abantu bezempilakahle bavatshele emaphandleni besiya hlaba izakhamizi bezivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo , abantu bezempilakahle bafike baqala bahlola abantu umkhuhlane weBp kuqala.

Abantu abane abamileyo ababili ngabesifazana njalo ababili ngabesilisa ababili owesifazana lowesilisa abakhanya begonene njalo bonke bakhanya bebobotheka beveze amazinyo amhlophe.

Abantu abahlezi phansi , kukhona omama abaqhiyileyo amaqhiye amhlophe ekhanda njalo phambi kwabo kukhona umuntu obanika ukudla , emganwini omhlophe kukhanya kulokudla njalo kusendaweni ehlanzekikeyo elezitulo ezinengi

Abantu abezempilakahle akade bevakatshile esigabeni bafike bafaka amatende. Amatende lawa alombala omhlophe lanye lolithanga, yikho lapho akade behlezi khona behlola abantu ababuya begula.

Abantu abahlezi phansi okukhanya ukuthi bayahlolwa, kukhona njalo umama oqhiyileyo ikhanda. Kukhona obambe umama isandla ogqoke ibhatshi elilombala omnyama njalo ulukile ekhanda.

abantu abanengi abakhanya begqoke ama mask okutshengisela ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni emnengi esikhona elizweni njalo kukhona umuntu omileyo okukhanya ekhuluma laye uvalile amakhala akhe

Abantu abanengi akade begcwele umgwaqo, njalo eceleni kwabo kukhona utshani kanye lezihlahla ezinkulu eziluhlaza. Abantu laba kukhanya ukuthi kukhona lapha abayakhona. Abanye bathwele amavuvuzela.

Owesilisa omileyo ekhanya egelile ikhanda lakhe, liyacazimula. Ugqokile ibhatshi elimnyama wafaka lethayi. Njalo kukhanya ephiwe ithuba elokuthi akhulume phambili kwabanye .

Abantwana besikolo abahlezi phansi, phambili kukhona umduli omnyama okhanya ubhaliwe . Okutshengisela ukuthi kungaba ngumsebenzi wabafundi. Njalo kukhona abantu phakathi kwabantwana laba . Okukhanya ukuthi kungaba ngabantu bezempilakahle Kanye lombalisi wabantwana.

Owesifazana olele wamisa amadolo eceleni kwakhe ukhona umama okhanya ethwele umntwana omncane okukhanya ukuthi umntwana lowu engabe esanda kuzalwa njalo umama lowu ubukeka ejabulile.

Abesifazana abamileyo njalo kukhona othwele umntwana njalo omunye uthwele isigubhu esilombala omhlophe esandleni. Omunye uqhiyile ikhanda ngeqhiye elombala obomvu.

Owesifazana omileyo uveze isisu sakhe njalo kukhanya uzithwele, ugqoke isikipa esilombala olithanga phezulu osigoqileyo ukuze isisu sikhanye.

Owesifazana ohlezi phansi eqhiyile ikhanda lakhe, njalo uthwele umntwana ongagqokanga. Eceleni kukhona owesifazana ogqoke ibhatshi elimhlophe ekhanya ukuthi uyaxoxisana lalo umama ohleziyo.

Abantu ababili, omunye ngowesifazana omunye ngowesilisa. Owesilisa ugqoke ihembe elombala obomvu kanye lebhulugwe elilombala omnyama, owesifazana ukhanya elukile ekhanda ngento elombala omnyama.

Kulezi insuku zinengi indlela omama abangazivikela ngayo ukuthi bengazithwali abanye bayanatha amaphilisi abanye njalo bayahlaba ijekiseni sokusiya ngokuthi wena uyabe uthanda kuphi.

Abantwana abancane abahleziyo phansi. Abantwana laba phambi kwabo kukhanya kukhona imiganu . Imgiganu leyi ikhanya ilokudla okutshengisela ukuthi bayadla njalo kukhona lamanzi okunatha eceleni .

Abantu ababili abakhanya bejabulile. Bayabobothela baveze amazinyo bonke njalo kukhona omunye olukileyo ekhanda, oluke ngento elombala omnyama.

Minengi imikhuhlane ebulala abantu besilisa ngakho nxa begula leyo mikhuhlane bayahamba esibhedlela omongikazi kumbe odokotela bayabahlola, bayafika bebakhiphise amabhulugwe besebehlola ngasese.

Abantu ababili abakhanya behleka okutshengisela ukuthi bajabulile bayazithokozisa. Njalo abantu laba kukhanya ukuthi kungabe ngabantu abathandanayo, bakhanya bebambene ezandleni.

Owesifazana okhanya ukuthi uzithwele njalo ubambe isisu sakhe ngezandla zombili. Phezulu ugqoke okulombala olithanga okukhanya ekugoqile ukuze isisu sakhe sikhanye.

Abantu abanengi abamileyo okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle bavalile amakhala abo kanye lemlomo njalo phakathi kwabo kukhona abagqoke amajazi amhlophe kukhona njalo ohlezi esitulweni okukhanya ukuthi bayamhlola ungowesilisa

Namuhla bekugcwele abantu esigabeni abanengi kakhulu. Kukhanya ukuthi ukhona umkhankaso okade ukhona esigabeni. Abantu laba abanengi bonke kade begqoke izikipa ezilombala oluhlaza phezulu.

Abantwana besikolo abanengi abantwana laba kukhanya bejabula kakhulu abanye bavule imilomo yabo okukhanya ukuthi bengabe behlabela njalo bagqoke amayembe amhlophe abanye abanye njalo bagqoke okuluhlaza phezulu.

Owesifazana ohleziyo wavala amakhala akhe kanye konke lomlomo ekhanya ukuthi uyazivikela emkhuhlaneni. Kukhanya ukuthi bengabe bemhlaba ijekiseni. Kukhona eceleni kwakhe ogqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela.

Owesilisa okhanya ebambe unyawo okukhanya ukuthi uyazelula njalo unqunu phezulu. Umuntu lowu ukhanya ukuthi angabe engumuntu othanda ukugijima kumbe umuntu othanda ukudlala ibhola.

Owesilísa ogqoke isikipa .Njalo ukhanya eqinile emzimbeni okukhanya ukuthi ngumuntu ojimayo . Njalo kubengumuntu othanda ukugijima ukuze umzimba wakhe uhlale uqinile . Ukhanya enatha amanzi .

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi benathe amanzi amanengi emzimbeni nxa beyabe begijima abanye bayaginqa nxa beginqa kuyabe kuphuma amanzi emzimbeni ngakho kumele benathe amanzi amanengi.

Owesilisa okhanya enatha amanzi njalo ulengalo eziqinileyo okukhanya ukuthi engabe engumuntu ojimayo ofuna umzimba wakhe uhlale uqinile ngaso sonke isikhathi.

Abantu abadlala ibhola okukhanya bemile sebebambile amaqolo okutshengisela ukuthi bengabe sebedanile ngoba omunye wabo ulele phansi okukhanya ukuthi uselimele njalo kukhona ababili abakhanya bemsiza.

Umuntu okhanya ukuthi angabe elimele wanyela indololwane ukhanya eyibambile njalo esandleni sakhe umuntu lowo ugqokile indandatho okukhanya ukuthi ngumuntu otshadileyo.

Owesilisa okhanya eqine kakhulu phezulu okutshengisela ukuthi ngumuntu ojimayo, njalo kukhanye eziyelula ebambe unyawo lwakhe okukhanya ukuthi engabe engimuntu othanda ukugijima ukuze umzimba wakhe uhlale uqinile.

Kugcwele izinto ezinengi ezitshiyatshiyeneyo . Kukhona ithulusi egaxwa ngodokotela entanyeni elombala omnyama njalo eceleni kwayo kukhona umakhala ekhukhwini. Phambili kukamakhala ekhukhwini kukhona isigubhu njalo kukhona iphetshana elimhlophe.

Abantu abakhanya bethwele umakhala ekhukhwini esandleni, omunye ugqoke isikipa esilombala omhlophe, njalo esandleni sakhe ekhanya egqoke inkombalanga. Eceleni kwabantu laba kukhanya kulezinto ezinengi ezitshiyeneyo.

Abantu ababili abakhanya bemile eceleni komtshina, njalo bagqoke amajazi amhlophe phezulu. Umtshina ophakathi kwabo ulombala omhlophe, okhanya ukuthi ngowokuhlola izigulane.

Abantu ababili abahleziyo omunye kukhanya ehleka eveze amazinyo njalo omunye eceleni ukhanya ethwele umakhalekhukhwini esandleni njalo ugqoke isikipa esilombala olithanga.

Kulezinsuku egangeni kugcwele izihlahla ezinengi ezilamahlamvu aluhlaza okukhanya ukuthi izulu liyana ziyathola amanzi ayeneleyo njalo izihlahla lezi ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo umuntu kumele abekwazi ukuthi isihlahla esinje siyelapha imikhuhlane onje.

Izihlahlakazana ezimile endaweni egcwele amagadi amakhulu njalo izihlahlakazana lezi zilamahlamvu amancane aluhlaza .Abantu bayabuya bequphuna izihlahlakazana lezo befuna impande zazo ukuze beyezelapha ngekhaya .

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo njalo izulu nxa lingani amahlamvu ezihlahla amanye ayatshintsha umbala ayabe engasekho luhlaza njalo abantu bayabuya bethathe amahlamvu lawa besiyayenza imithi etshiyeneyo eyesintu.

Izihlahlakazana ezilamahlamvu amakhulu njalo amahlamvu lawa aluhlaza. Abantu bayabuya bethathe amahlamvu lawa nxa beyabe begula besiya zelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo. Okuqakathekileyo yikuthi ubekwazi ukuthi amahlamvu lawa ayelapha uphi umkhuhlane emzimbeni.

abantu abanengi kulezinsuku abahlakaniphileyo bayahamba emakhaya beyezingela izihlahkla ezitshiyeneyo beyenze imithi yesintu bebesebethatha imithi leyi beye emadolobheni besebeyithengisa bezithathele imali

Abantu abanengi abanatha imithi yesintu, imzimba yabo iqinile. Asobantu abangahlala begula, njalo ngabantu abangahambiyo esibhedlela loba bengaze begule. Bayazinathela imithi yabo yesintu.

izihlahlakazana ezigcwele egangeni ezilamahlamvu amancane aluhlaza. Izihlahlakazana lezi abanye bayabuya bethathe amahlamvu azo behambe lawo ngekhaya befike bewabilise bebesebenatha belapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imbodlela elombala omhlophe iphinde ibelesivalo esilombala omhlophe. Njalo imbodlela leyi ibhaliwe ngamabala abomvu amanye njalo amabala amhlophe.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi. Zikhona izihlahla ezilameva ezihlabayo. Zikhona izihlahla eziyabe zilamaluba amhlophe kumbe alithanga. Izihlahla zonke lezo lezi zilemsebenzi eziyenzayo. Ezinye zakhona ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Egangeni siyathola izihlahla ezinengi njalo ezehlukeneyo ezinye izihlahla ziyakhula zibezinde ezinye njalo izihlahla ziyabe zizincane. Izihlahla lezi zilamahlamvu atshiyeneyo amanye makhulu amanye mancane kodwa izihlahla lezi zilomsebenzi ziyelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Abantu abanengi bayahamba egangeni besiyadinga amahlamvu ezihlahla bebuye lawo ngekhaya besebewabilisa amahlamvu lawa besebenatha umsobho njalo uyalapha emzimbeni uyenza umzimba uqine.

Imithi yesintu efakwe emagabheni. Amagabha lawa alombala omhlophe kanye lezivalo ezimhlophe njalo kukhanya eminye imithi ephansi okutshengisela ukuthi itshiyene njalo iyelapha izifo ezitshiyeneyo.

Nxa ugula ukhwehlela kuqakathekile ukuthi uthathe amahlamvu elemoni kumbe uthathe lona ilemoni ulifake etiyeni ube usulinatha uzezwa ususizwa ngcono ngemuva kwalokho.

Abantu abanengi abakhanya ukuthi basemasimini ,abanye bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza, qbanye njalo bagqoke izikipa ezilombala omhlophe .Kukhona lezihlahla phakathi lapho .

Imithi eminengi eyesintu siyithola ezihlahleni ezisegangeni njalo izihlahla lezi ziyabe zitshiyene zikhona izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza njalo ziyabe zithelile abantwana kube lezihlahla eziyabe zilama Luba amhlophe

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni abantu abanengi bayahamba besiyadinga izimpande zezihlahla kumbe befuna amahlamvu behambe lawo ngekhaya bayabe besiya lapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo ebahluphayo emzimbeni.

Sikhona isihlahla egangeni ohamba uyedinga amahlamvu aso. Amahlamvu esihlahla lesi ayabe ephuma amanzi. Amanzi lawana uyawathela emehlweni nxa ubulawa ngamehlo, amehlo ayaphela ubuhlungu.

Abantu kudala abbengahambi ezibhedlela njalo izibhedlela nxa wawufuna ukuya kizo wawuhamba umango omude abantu bakudala babezelapha ngemithi yesintu kwakungabantu ababesazi imithi kakhulu

Isihlahla esincane esikhanya simile phakathi kotshani . Isihlahla lesi silamahlamvu aluhlaza njalo amancane. Okukhanya ukuthi isihlahla lesi siyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu . Njalo kumele uqale ubekwazi ukuthi silapha wuphi umkhuhlane.

imbodlela elombala omhlophe njalo imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe ilephepha elinamathiselweyo ephepheni leli kukhona okubhaliweyo okutshengisela ukuthi kungaba libizo lomuthi lowu njalilomfanekiso otshengisela inyosi

Isihlahlakazana esilamahlamvu amakhulu njalo aluhlaza, abantu bayabuya bequphune isihlahla lesi, behambe laso ngekhaya besiya funa ukusebenzisa impande zesihlahla kanye lama hlamvu esihlahla lesi.

Isihlahla esilamahlamvu amakhulu njalo amahlamvu lawa alombala oluhlaza, isihlahla lesi abantu abanengi bayabuya bezosisuphuna befuna ukusebenzisa impande zaso, ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi eminengi eyesintu, itholakala ikakhulu ebantwini abayabe belamadlozi, ababizwa kuthiwa yizangoma. Abanye njalo kuthiwa zinyanga. Yibo abazi imithi eminengi, eyesintu.

Minengi imithi yesintu esetshenziswa ngabantu njalo kukhanya kugcwele imithi yesintu etshiyeneyo eminye iyizigodogodo. Imithi yonke leyi yelapha izifo ezitshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Abantu abanengi bayathanda ukuhlanyela izihlahla egumeni. Izihlahla lezi ezinye ziyabanika isithelo njalo ezinye ziyanceda nxa beyabe sebegula njengesihlahla selemoni nxa uyabe ukhwehlela uyathatha amahlamvu aso ubilise unathe.

Zinengi izihlahla ezitholakala egangeni, kukhona izihlahla lapho esithola khona izithelo ezitshiyeneyo. Izihlahla lezi zigoqela izihlahla zama avokhado, ezama lemoni, ezama bhanana kanye lezama orentshi.

Amahlamvu amancane alombala oluhlaza tshoko. Amahlamvu lawa atholakala egangeni isikhathi esinengi. Abantu bayahamba besiyadinga amahlamvu befuna ukuzelapha kum'khuhlane etshiyeneyo abayabe beyigula

Nxa izulu lisina, zinengi izihlahla ezihlumayo egangeni, njalo yiso isikhathi esihle, esokuthi abantu behambe beyedinga imithi yesintu etshiyeneyo, njalo belapha imikhuhlane etshiyeneyo. Nxa izulu lingani, ezinye izihlahla kazimili.

Egangeni kulezihlahla ezitshiyeneyo. Zikhona izihlahla ezilamaluba emhlophe, njalo ezinye ziyabezilamaluba alithanga. Izihlahla zonkelezi zikhona umsebenzi eziwenzayo emzimbeni yomuntu. Ezinye ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu babona kungcono ukuzisebenzisela imithi yesintu abayithola mahala ngoba bayahamba beyezidingela egangeni. Bathi amaphilisi ayadula njalo abalayo imali yokuyathenga amaphilisi ezitolo.

Asibuyeleni emasikweni ethu okhokho bethu indlela ababephila ngayo, okhokho babephila ngemithi yesintu njalo wawungeke ubabone begula babehlala imizimba yabo iqinile njalo nje.

Imithi eminengi eyabe isiyimpuphu yesintu iyabe ivele egangeni ezihlahleni ezinengi ezitshiyeneyo. Abantu abayathatha amahlamvu ezihlahla babuye bafike bewawomise beqede bethathe ingiga lomgigo bagige bebesebesesetha kucine sokuyimpuphu.

Izihlahla eziluhlaza tshoko ezilamahlamvu amancane. Izihlahla lezi zingabe ziselapha imikhuhlane ethize emzimbeni yabantu. Okuqakathekileyo yikuthi ubekwazi ukuthi ziyelapha wuphi umkhuhlane.

Izihlahlakazana ezincane ezimila egangeni ezilamahlamvu amancane. Izihlahla lezi zingabe ziselapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Ngakho kuqakathekile ukusebenzisa imithi yesintu.

Abantu abanengi bayathanda ukuhlanyela izihlahla emakhaya, izihlahla lezi zigoqela izihlahla zama orange, amalemon kanye lama bhanana njalo izihlahla lezi ziluncedo kakhulu empilweni zabantu. Abanye bayadla izithelo zezihlahla lezi ukuze behlale beqinile emzimbeni.

Imithi eminengi ilungiswa ngezihlahla abantu abayabe bezithethe egangeni. Abantu bayahamba beyethatha amahlamvu bebuye bewawomise bebe sebewagiga beqede bewasesethe kube sokusiba ngumuthi.

Izihlahla ezinengi ezimila egangeni njalo phandle kugcwele amahlamvu amanengi. Izihlahla lezi abantu bayathatha amahlamvu azo bayezelapha ngawo emakhaya. Abanye njalo bayabe befuna impande zezihlahla lezi.

Isihlahla esilamahlamvu amade aluhlaza, esimile endaweni lapho okugcwele khona amatshe, isihlahla lesi abantu bayabuya bezothatha amahlamvu aso besiyazilapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni. Ezinye ziyabe zilamaluba amhlophe. Ezinye njalo zilamaluba alithanga. Ezinye njalo zilamaluba abomvu. Izihlahla zonke lezi zilusizo emphilweni zabantu. Ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi njalo ezitshiyeneyo .Kukhona ezinye izihlahla ezithela izithelo ezidliwa ngabantu behamba besiyazidinga egangeni. Njalo kukhona ezilobungozi ezingadliwayo.

Egangeni siyathola izihlahla ezinengi, ezinye zikhula zibe zinde njalo ezinye ziyabe zizimfitshane lamahlamvu akhona ayatshiyana amanye ayabe emakhulu amanye emancane izihlahla zonke lezi zilosizo empilweni zabantu.

Izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni izihlahla lezi zibulala izifo ezinengi ezigcwele emzimbeni yabantu ngakho abantu bayahamba besiyadinga izihlahla lezi ukuze beqinise imizimba yabo ihlale iqinile

Izihlahla ezinengi zitholakala egangeni. Egangeni kuyamila izihlahla ezitshiyeneyo, njalo izihlahla lezi ziyabe ziselapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Ngakho okuqakathekileyo yikuthi ubekwazi imikhuhlane yelatshwa yilezi zihlahla.

Kunengi ukudla abantu abakudlayo. Kukhona ukudla okuyakha umzimba, okugoqela ama avokhado, amakherotsi, amabhanana, ama orenji, kanye lokunye okunengi.

Zikhona ezinye izihlahla zeganga abantu abahamba besiyazidinga bebuya bebilisa amahlamvu abo. Bathi izihlahla lezi ziyatshisisa umzimba njalo ezinye ziyaqinisa imizimba yabantu.

Abantu ababili abakhanya ukuba bavela egangani ukuya dinga izihlahla ezitshiyeneyo njalo eceleni kwbantu laba kukhona ingiga kanye lomgigo okukhanyayo ukuthi bafuna ukugiga imithi leyo ababuye layo egangeni

Kudala izibhedlela zazikhatshana. Wawuthi nxa ufuna ukuya esibhedlela uhambe umango omude ngakho abantu babengahambi ezibhedlela. Babeziphilela ngemithi yesintu. Umuntu wayethi engagula ahambe egangeni ayedinga izihlahla ezitshiyeneyo abuye azelaphe

Izihlahla ezinengi ezelaphayo ezesintu sizithola egangeni mahala uyahamba uyezidinga uzigebhele akulamuntu ozakubiza abantu babona kungcono ukuzisebenzisele imithi yesintu kulamaphilisi.

Isihlahlakazana esilamahlamvu amade aluhlaza isihlahlakazana lesi silusizo kakhulu ezimpilweni zabantu abatshiyeneyo abanye bayathatha amahlamvu aso beyezilapha ngekhaya.

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo. Ezinye izihlahla ziyathela izithelo ezidliwa ngabantu, njalo ezinye izihlahla azitheli izithelo, njalo izihlahla lezi ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi eminengi eyesintu siyithola egangeni lapho okugcwele khona izihlahla ezinengi njalo ezitshiyeneyo izihlahla lezi zilapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.